Ana ezera repashi anoendawo kuzvikora zvezera repashi iyoyo kwavanofunda kakurutu vanongana veiona ruzivo rwemitambe nekuaraidza ,kuemba nezvimweni zvinoita kuti vabate zvinongana zveifundiswa.

Ana anofunda pazvikora zvepuraimari pavanoite fundo yepashi inongana yeivanasirire kuti vazoende kusekondari pafundo iyi vanofunde kuerenga, veifundazve mitambe yavangashandisa mukufunda kwavo, vana ava kakurutu vanobuda kubanze veitambire.

Ana anofunde fundo yepashi anofende pandau dzinongana dzakanasirwa zvakanaka dzinokona kusima miti inoaraidza kuti ndau iyi iningirike ndau idzi dzinoda kuti dzigare dzakachena.

Ana anoite fundo yepashi anofunde ngenjira dzakasiyana, anokone kuite mudzuwe kuite kuti araidzike panguwa yekufunda kwawo kuite kuti izvi zvirerusire nguwa yavanonga vari kuchikora nekuti zvine kudakara mukati.

Ana ezero repashi anoendawo kuzvikora zvinoabatikira zvepashi. Zera iri rinonyanye kuite zvikora zvine mitambe mukati veidetserwa ngevanovafundisa kuti zvihambe zvakanaka pasaite bongozozo nekuite zvinovape matambudziko.

Vana vefundo yepashi vanofundiswa ngenjira dzakasiyana pamweni pacho vanopuwe mushando wekuita parukumbati kuti vaerenge .

Ana vezero repashi anoende kuzvikorawo zvinoenderana nezero ravo vanongana veifundire mundau dzakagwaririka kuti vasahlongana nematambudziko.

Ana ezvikora zvepashi anoenda kuzvikora eifunda anokona kufundira pabanze eifundiswa kubudikidza ngemitambe kana kuti kufunda panongana akasuturika eikomba zvanofunda.

Ana anoite fundo yepashi anofunda eishandise midziyo yekutamba ndiyo kana yekuite kuti mwiiri dzavo dzinge dzakagwinya. Midziyo iyi kakurutu inengana yeishandiswa panguva dzakafanira kuite kuti vaaraidzwe kufunda.

Ana efundo yepashi anofundiswa ngenjira dzakasiyana .Anopuwe mushando unokone kunyorwe parukumbati kuti auone.

Ana anoite fundo yepashi anofundiswa nditicha. Ticha anongana einyora parukumbati mushando weanongana weifundisa ngezvawo. Unongana eifundisa eikhomba akabate mumbuti eikhomba zveanongana eifundisa, ana akayaeya.

Ana ezvikora efundo yapashi vanokone kufunda vakahlangana vasina majapa veifunda vari pabanze veifundiswa nditicha wavo.

Vana vezero repashi vaneendawo kuzvikora zvedera repashi kuitire kuti vafunde, pavanofundira vanofundira ndau dzingaite kungaa kubanze vanofundira vakasundurika veiite mitambo yakasiyana siyana.

Muzvifundo zvezera repakati nerepadera antu anofundiswa kushandisa midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inoita kuti zvifundo zvavo vazvibate zvakanaka.

Muzvifundo zveana zviya nezvepadera, antu anofundiswe kushandise midziyo yakasiyana-siyana, iyo inozodetsa mumishando yavo ,yekuhambise ruzivo rwuno rerusire antu mukupona.

Ana efundo yepakati anoende kuzvikora kofunda. Ana avavo vanoende fundo yepadera, vanoende kuzvikora zvefundo yepadera kofunde ruzivo rwakasiyana-siyana kuti vakone kushandise midziyo, inongana yeidetsere kukhombidza zvavanofunda padera pazvo.

Ana anoone ruzivo rwezvikora zvinonga zvesekondari kana zvikora zvepadera zvinosanganisira makoreji nemayunivhesiti zvikora izvi zvinodetsera kupe ruzivo rwekupona ndirwo rwungaa rwenyara kana ruzivo rwemabhuku kuti antu adzionere mishando ruzivo rwepadera runoite kuti muntu apone asika.

Fundo yesekondari neyezvikora zvepadera zvinohlanganisire mayunivhesiti nemakoreji. Munofundiswe mishando yenyara inohlanganisire kusavheya kuona kuti mbatso inoemeswe maemeserei. Iyi mishando inobetsa mishando inoite kuti vantu vapone.

Mukufunda ana anofundiswe kushandisa midziyo yemazuva anaya inoite kuti mishando ireruke uyezve inoite kuti vantu vange veingwarire zviro ngenjira yakajezeka ngenjira inoite kuti zviro zvisarashika.

Ana anoite fundo yepadera neye vabve zero vanounganidzwa pazvikora vofundiswa vari pamwepo. Vobvunzwa mibvinzo nekupingure zvinongana zvabvunzwa vari mundau dzinongana dzakasisira.

Muzvikora zveana aziya nezvikora zvefundo yepadera munooneka ana eifundire mishando yenyara kuti azokone kuzviponera sure kwezvikora.

Muzvikora zvefundo yepakati ana anopuwa ruzivo renyara ruzivo rinoite kuti vazokona kuzviponera ngatiti rekutsetsa zvihlayo kana kutsetse zvekushandisa pambatso.

Mukupona ,tinoonana teyiende kuzvikora kofunda, vanofunde ruzivo rwepakati, vozoende kotsvake ruzivo rwepadera kuti vazokone kuzvishandira.

Ana ane zera repakati anoende kuzvikora. Zvikora izvi zvinovape ruzivo, kakurutu ruzivo urwu vanenge veinasirire kuzoti vaende mberi nekufunda kwavo kwezvikora zvepadera.

Pafundo yezera repakati paanooneka pane midziyo inoshandiswa kakurutu kude kuedze kukhombidze antu kwekuenda mahambire epantarau da kuite kuti antu asarashika.

Mune zvefundo yepaka zvti ana anofundire mundau dzakafaniya dzinengana dzine Zviakwa zvakafaniya zvinengana zveipe mukana wekuti ana afunde akasunturika.

Ana anoita fundo yepakati anoonekwa eifundiswa nematicha Ari pandau dzakatsarukana ndau dzakafanira kakurutu akagare zvakanaka pamatebhura nepazvituru kuti afundire pakasundirika.

Ana anoite fundo yeanaziya anoite nguwa yekubude pabanze kofundiswa veikhombidzwa zvavanofunda padera pazvo nditicha wavo.

Anthu anofunda muzvikora vechiite fundo yavo yesekondari, fundo yesekondari ifundo inodetsere kuaka pfungwa kakurutu munyika inode ruziwo rwakakwana kuti munthu apone, zvakadaro ruziwo rwesekondari ruziwo ..

Ana anofunde fundo yepakati anooneka eiite mitambe yakasiyana-siyana. Pakuite mitambe iyi ana anohlanganiswa akawanda peishandiswe midziyo inosanganise motokari.

Pazvikora zveana ezera raziya panooneka peiiswe zvikwangwari, panjira dzekupinda ndidzo, kuite kuti antu aziye kuti ndipo here.

Muzvikora zvepadera vantu vanofundira mundau dzakafanira dzinongana dzakanasirirwa shungu dzakasiyana siyana ngekuti vazviite nemazvo pasina zvinotikabesa.

Kuzvikora zveruzivo rwepadera kunooneke zviro zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana, zvinongana zvakanyase kurongwa zvakasiyana-siyana. Zviri mundau dzakapashanuka kuti zvingwaririke zvakanaka.

Muzvikora zvefundo yepadera antu anooneka mundau dzawo dzekuwata ndau idzi dzinongana dzine zvekuwata zvinohlanganisire mibhedha.

Pazvikora zvefundo yepadera panooneka pane ndau dzakasiyana dzekufundira kana kuti dzinongwaririrwe midziyo inoshandiswa pachikora. Ndau idzi dzinongana dzakanasirirwe pakafanira maringe nemanasirirwe akaitwe midziyo iyi.

Mufundo yepadera anthu anofunda ari mundau dzakafanira dzinonga dzakanasirirwe muhlobo wefundo inengana yeide kuitwa ndau idzi dzinongona dziine midziyo yakafanira magarire anoita anthu anongane afanira kuti vasakanyangidzana.

Zvikora zvepadera zvinopa ruzivo rwakafashanuka kupa ruzivo rwekushandisa nyara ruzivo rwekushandisa zvinasirwa zvakasiyana siyana zvikora izvi zvinoendea ngevantu vezera.

Muzvikora zvefundo yepadera anthu anofundire mundau dzakataramuka dzinongana dzakanasirirwe kufundira zvechienderana nemuhlobo wefundo yavangana veiita.

Vanofundise fundo yepadera, vanoshandise rukumbati. Vanoyisepo midziyo yavanengana veyinyore kana kuti unengana unezvikundwa kuite kuti vanofunda vanase kuwona apapo veyitsanangura.

Antu efundo yepadera anoitire fundo yavo mundau dzakafanira dzinongana dzine zvakakwana, kuite kuti fundo yavo ihambe zvakanaka, vaone kuite zvakanaka mufundo yavo.

Vantu vanoende kuzvikora zvepadera kuri kotsvake ruziyo. Ruziyo rwekupona ndirwo mundaramo, ruziyo runosanganisira rwenyara rwumweni kushandiswa kwemichini.

Antu anofunda kuzvikora zvepadera zvema univhesiti, vantu vanoite kuti vaone ruzivo rwakakwana rwekupona ndirwoo. Ruzivo urwu rwunohlanganisire rwenyara nerwemabhuku. Azvina zera kakurutu zera raripadera ndorinoende koite fundo yepamusoro kumatengeni kakurutu.

Vanofunde fundo yepadera vanofunda vari mundau dzakafaneya. Vanokone kufunda vari mumabandhla veibhuirana, kana veionesana, kuti zvifundo zvavo zvinengana zveiite hambirei.

Ana anofunde mu zvikora zvepa dera anofunde zve mitambe kuitire kuti vaone ruzivo rwekuzo pona ndiryo taka ningisana nezve mitambe kana kuti zveku araidza.

Pazvikora zvefundo yepadera panoonekwa pane zviakwa zvakasiya-siyana, asi unoona amweni ana, eikone kugare pabvute, kuite mishando yechikora, yakasiyana-siyana.

Muzvikora zvepadera mune ndau dzakatsanangurwa dzekufundira dzinongana dzeishandiswa zvakasiyana siyana Inga mitombo inengana yeishandiswa kukombidzira antu kufinda kuita kuti vabate zvifundo zvavanenhe veiita.

Ana anoende kuzvikora zvepadera iyoyo kwavanofundiswe kushanda mishando yakahlamburuka kwavanofundiswe kuti vangaite maponerei veishandisa nyara dzavo neruzivo rwavo rwepadera.

Anthu anofunde zvikora zvepadera kunohlanganisire kumayunivhesiti nemakholeji muzvikora izvi munofundwe ruziyo rwenyara neruziyo rwekushandisa makombiyuta neruziyozve rwekushandise michini yekunasire zviro, muzvikora izvi .